Abantu bafise urusenga bariko bararoba bamwe bari mu mazi ababafasha gukwega nabo bari ku musozi ariko hari nabafise camera aho ikigikorwa ari icafirime shasha igiye gusohoka mundwi zibiri ziri imbere abantu bakaba bayirindiranye igishika cishi kuko izoba ivuga ku bworozi bw'amafi.

Ikibanza ca Minani kiri hagati y'amazu hafi y'ibarabara ashaka kukigurisha imiriyoni icumi na zitanu z'amarundi Nyabenda yamuhaye icumi na zibiri arazanka avuga ko n'ata kibonamwa ayo ashaka azokigumana akagikoresha ibindi akacubaka akakirima canke akakigabira abana biwe.

Imihwi imyembe n'ibindi vyamwa bidandarijwe ku muhanda mu gisagara ca bujumbora muri komine ntahangwa abashinzwe umutekano bahageze bagwira abanyiravyo ngo bavyimurire mw'isoko, kuko ari ho hemewe gusa babahaye amasaha abiri kugira ngo babe bakoze ivyo bababwiye.

Ivoka ni kimwe mu vyamwa bikunzwe ari nayo mpamvu uyu musi Niyonzima avuye ku kazi yaciye kw'isoko akarigura akarizana, ageze muhira afata imbugita ararimanyura kugeza ubu akaba yiteguye kurirya imbere yuko afata ikindi kintu icari co cose.

Niyonzima avuye mu murima wiwe w'ibigori, arishimye cane kuko asanze vyareze neza. Akaba ahimiriza abantu bose kubirima, kuko guhera mu kwezi kuza kizotangura kuba igiterwa njabukamazi kandi reta ikazohora ihemba abantu babiri mw'ikomine bejeje gusumba abandi.

Ubusha za bukunzwe n'abantu benshi mu ntara zose zigize igihugu uyu mwaka gusha mu ntara y'amakamba abaremye bimbuye toni ibihumba ijana na mirongo itanu abandi basaba leta kubongerera ifumbire kugira ngo beze bwinshi babona ubwo kurya muhira n'ubwo basagurira amasoko.

Impene nyinshi ziri mu kiraro ziri kumwe n'abantu babiri umwe ninyirazo uwundi n'umugangayaje kuzivura haheze ukwezi n'indwi zibiri hateye indwara yazo reta ikabisaba abanyagihugu bose bazitunze kuboja kuzisuzumisha kugira ngo bazitere inshi'ingeba zikingire hakirikare.

Inkoko za kija mbere zorowe n'uwitwan' iyo nzima zari zimaze kugira mu majana atanu aho yavyutse umusi umwe agasanga ba zivye hasigaye ijana yarabajije ababanyi biwe bamugwiye ko batabonye umuntu n'umwe yahageze acahamagara abayobozi, ndetse n'igipolisi kugira ngo babikurikirane.